nutsusiawo le wóƒe dɔwɔƒe hele dɔwɔm kple nukubiã mieyɔ dɔwɔla siawo be fitawo alo mɛkanikswo wóle dɔwɔm kple vevĩe dodoe

Nyɔnu sia kple viawo le gaden me le aƒeme. Wo le seƒoƒowo dom ɖe woƒe gadina me bena woanyakpɔ hena aƒeame ƒe modzedze anyi.

ɣetusiawo le dɔme hele dɔwɔm kpe nukubiã dɔwɔ dɔwɔna sia nye xɔ gbagbã dɔ alo xɔtutudɔ, wóle xɔ aɖe gbam wóle dɔ sia wɔm kple ŋkubiã

Amewo le kuteƒe henɔ kony am. Le konyifafa sia me la, ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe nyɔnu aɖe gbɔ henɔ konyi fam kpli esime amekukuɖaka la nɔ wo gbɔ.

Nyɔnu aɖe kple viawo wotso afi aɖe yina afi aɖe eye wotɔ ɖe filistasini aɖe hele nuwo ɖe asi. Nu siwo wo le ɖe asi ƒe ɖewoe nye bagi alo kponɔkpɛte si miegayɔna be rɔba bagi.

Dzɔgbevɔ̃e aɖe dzɔ le afi aɖe. Le dzɔgbevɔ̃e sia me la, dzo bi nu geɖewo. Nu vevi sia ƒe ɖewoe nye xɔ, ŋu kple bubuawo.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe le seƒoƒobɔme. Wole belele si dze la tsɔm na seƒoƒo la. S….ŋutsu la lé seƒoƒoa ƒe ɖewo ɖe asi eye nyɔnu hã lé seƒoƒo la ƒe ɖe ɖe asi. Seƒoƒo vovovowo ƒoƒu wɔ seƒoƒo bɔ sia.

Nuɖuɖu si míeɖuna le míaƒe nutome ƒe aɖee nye esia. Nu siwo ƒoƒu wɔ esiae nye tatali, spageti, egbe, watse kple atadi.